Barka da warhaka, yau zan yi bayani yanda ake yin fanke, yaya ake yin fanke? Idan zamu yi fanke muna buƙatan abubuwa kamar haka: Na ɗaya kofi biyu na fulawa Na biyu rabin kofi na sukari. Na uku rabin cokalin shayi na gishiri. Na huɗu muna bukatar yis( wato sinadarin da ake sawa fulawa ya kumbura) Na biyar muna buƙatan ruwan dumi. Na shida muna buƙatan man suya. Yaya ake haɗa fanke? Yanda ake haɗa fanke shi ne kamar haka: Da farko za a samu babban mazubi domin haɗa kayan da muka ambata a baya, kamar fulawa, sukari, da gishiri. Na biyu za a haɗa yis da ruwan ɗumi har sai ya narke. Na uku za a zuba ruwan yis din a cikin mazubin da muka tana ji fulawa a cakuɗa har sai fulawan ya haɗa kansa. Na huɗu za ai ta kwaɓa fulawa har sai yayi laushi kuma yayi kyan gani. Na biyar sai a rufe kwabaɓɓen fulawan a wuri mai ɗumi a kala na sa’a ɗaya, har sai fulawan ya kumbura. Na shida zamu ɗaura man suya a wuta domin suya. Na bakwai zamu ɗaura da zaran man suyanmu yayi zafi, zamu rinƙa yankowa da hannu muna jefawa a cikin kasko, gwargwadon iya girman da muke buƙata. Na takwas za a barshi har sai launin fanke ya canza zuwa launin ruwan ƙasa. Na tara sai a kwashe fanken a zuba a wani mazubi na dabam. Aci daɗi lafiya.